Odoo yaa mayyaate odoo mayiira hasiissawoo odoote yaa lamu sasu manchi hasaabbanna shoolki ikke dayiino manchirakullanni coy wirro qolle haaro assine odeessinanni odooti yaate